Aawambo oyendji monooli oha ya dhimbulukwa oshituthi dhimbuluko shomagongo , shono aawambo oyendji ha ye ya kumwe ye na omagongo ya kola momagumbo gawo nokunwa pamwe na Aawambo ooyakwawo.

Omvula ngele ya loko moNamibia ohashi kala oshinima oshiwanawa. Aantu oyendji ohaa mono mo omweelelo gwawo, ku za tuu komafuma sigo okoohi. Ngele omilonga noondama dha talama, aantu ohaaka kwata oohi nomafuma.

MoNamibia omuna iiyamakuti ya yooloka yimwe yomuyo oongolo. Oongolo iiyamakuti mbyoka ya kala miihwa noyindji ohayi adhika Etosha nenge momahala gi ili nogi ili.